Tini misile leellishshanno'ne garinni ammanote mine ikkanna babbaxxitino ammanote dani heereenna tini kayinni ammano woyi kiristaanu cherche eate woyi ammanote aana leeltanno manchi beetti amma'note heeranno garanna bude leellishshanno misileeti.